Omukyala ayimiridde ku mudaala ogw'omwami. Omwami ono ayambadde essaati emmyufu atunda enva endiirwa ez'enjawulo. Mu zino mulimu nakati, eggobe, sukumawiiki doodo n'enva endala ez'endiirwa nnyingi era mu katale ke kamu, n'abantu abalala batunda ebyamaguzi byabwe.

Ente eya kitaka eriko amayembe ameeru amawanvu obulungi ddala eyimiridde mu busubi obwa kiragala, emabbali wa waayo waliyo obusozi obwetooloddewo era wonna wa kiragala bulungi ddala.

Ekinyonyi ekirabika obulungi kiyimiridde ku kakomera, kye kinyonyi kirina kkala eya kyenvu n'eya bbululu. Ebinyonyi byagala nnyo okubeera ku miti era kino kirabikidde bulungi ku muti ogwa kakomera.

Omukyala ayambadde engoye enzirugavu atudde ku ntebe eya bbululu era atadde akuuma kakalimagezi ku mmeeza enjeru era ayina by'akolerako ku kuuma ako emabbali we waliwo akatebe aka bbululu.

Akayumba akaserekeddwa ebbaati era nga kaazimbwa bbulooka, keetooloddwa kasasiro omuyitirivu omuli obuveera obuddugavu, obweru n'obwa kiragala. Kasasiro wa ttabbu nnyo era ataataaganya obutonde. Tukubizibwa obutayiwa kasasiro we tuba tusanze buli wamu.

Ente bbiri eza ka... eza kitaka zirina amayembe mawanvuwanvu, zitadde emitwe wansi, zirya omuddo gwa kiragala.

Ennyumba enkadde ddala nga yazimbibwa mu ttaka n'amabanda n'eserekebwa n'ebbaati, era ebbaati lino kkadde ddala. Amadirisa ga mbaawo, n'oluggi nalwo lwa mbaawo. Emabbali waliwo ebitooke n'ebimera ebirala.

Abawala basatu bava kusena mazzi. Omuwala asooka yeetisse akadomola ke ku mutwe aka liita ekkumi. Omuwala amuddirira yeetisse ekicupa ekya liita ekkumi era ng'omuwala asembayo yeetisse ekidomola ekya liita abiri era ng'akutte n'akadomola ka liita ttaano.

Ovakeddo owa langi ey'ekiragala, emabbali waayo waliyo ennyaanya. Ovakedde bamulya ku mmere nga mubisi tebamufumba era wa mugaso nnyo, bamuteeka ne mu nviiri ne butto waayo mulungi nnyo ku mibiri.